Ibarabara ry'ikaburimbo rikikujwe n'ibiti, n'urupangu, ririko rigenderwako N’abagabo batu bagendesha amaguru ,n'imodoka, iruhande hariho umuserege utwara amazi y'imvura n'ayandi aba avuye mumihana y'abantu.

Kw’Iriba amazi atemba asa neza eka akayangana ashobora gukoreshwa mukuyanwa mukuyoga mukuyatekesha Canke mukuyavomera ibiterwa.

Ku nkegera z'ikiyaga hafi n'ishamba inyoni nyinshi ziri mu bwoko bubiri aho zimwe zifise ibara ryera n'iminwa miremire, ziriko ziriyuhagiza eka zisa nk'imbata! izindi z'ubundi bwoko zifise amabara yirabura ziriko ziritegereza hakurya no hakuno.

Isoko ry'amazi atemba riri hagati mw'ishamba kukaba nkako afise akamaro kanini cane ari ku bantu, ku bikoko, ku biterwa no kw'isi nzima muri rusangi.

Ishamba ryimeza n'imisozi hakurya iteye igomye vyaronse imvura ikwiye kukaba nkako bifitiye akamaro kanini cane isi nabayibamwo ari ibikoko, canke abantu kuko bigwanya inkukura bigatuma n'isi iguma imeze neza.

Kw'isoko umudandaza w'umugore aricaye ariko adandaza indimu ziri mugiseke. Imbere yiwe umugabo yaje kugura ahagaze iruhande yico giseke bariko bumvikana igiciro.

Igiti c’ikigazi gifise amashami asa n’ugwatsi rubisi kiri kwi ibarabara hafi y’urugo rw’umuntu. Imbuto zaco iyo zeze neza zigira amabara abiri, rimwe ritukura irindi ryirabura. Bazikuramo canecane amamesa bakoresha kenshi mu kunkinjika.

Umworozi yambaye impuzu zirabura ziriko amabara yera n'ayatukura, naga shapo k'umuhondo. Ariko agaburira inka ziwe zirabura zitagira amahembe. Iyindi iriko n'amabara yera.

Ibiti biri mu bwoko butandukanye ku ruhande rumwe, kurundi ruhande igitegwa c'igitoki gukikuje amazu yubatswe mubuhinga bwa none, hakurya hariho imisozi miremire.

Umugore w'umurimyi ,yambaye agapira gafise ibara r'umuhondo n'igitenge ,kumutwe yambaye ikofero, afise inkorofani imbere yiwe irimwo igiserke kirimwo n'igitoke ,eka nisuka.

Igiti c’ipapayi kirekire gihagaze neza kiri hafi y’urugo rw’umuntu. Ico gitegwa gikundwa cane n’abantu benshi, kiraryoshe cane aho abana bagikunda n’abakuru bakagikunda. Kiranafise akamaro kanini cane ku buzima bw’umuntu.

Inuma zitatu imwe ifise ibara ryera hose izindi zibiri zifise amabara yivanze, zihagaze hejuru y'iyi nzu yubakishijwe amategura, ziriko ziritegereza ikirere aho zoronka icorirenza.

Ikiyaga kiratekanye amasaha yo kumugoroba hakurya ubgato bgabarovyi buri ku kiyaga aho abarovyi bariko bararoba amafi.

Inyoni yo mubwoko bw'inuma ifise amabara atandukanye harimwo n'iryirabura, ihagaze hejuru kugiti aho iri kwitegereza hakurya no hakuno irondera ico rirenza.

Kw'isoko bateretse hamwe ivyamwa bitandukanye bisa neza eka biteye igomwe. hahurikiyemwo amabungo, imicungwa, amanderena n'amatunda.

Umuganga w'biterwa ahagaze hagati mumurima aho ariko atera umuti ibiterwa yambaye agafukamunwa kamukigira yuko uwo muti umwinjiramwo mu mazuru ugashobora k'umutera irwara zimwe zimwe.

Agacupa gapfundikiye kera kamaditseko hanze agapapuro kiganjemwo ibara ritukura n'ayandi mabara asa n'urwatsi rutoto, kanditseko igiharuro cumi n'indome nkuru E na C n'izindi ndome ntonto, gakunda kubikwamwo umuti w'ibiterwa.

Uducupa tubiri dupfundikiye, aho hamwe gafise ibara ryera kakaba kamaditseko agapapuro kariko amabara asa n'urwatsi rutoto, akandi kabonerana karimwo umuti w'ibiterwa.

Umuganga muvyuburimyi ariko atera umuti mumurima w'itomati, mukugwanya udukoko tumwe tumwe dutera icogitegwa bigatera uruhombo runini kubarimyi bagiteye, n’abanyagihugu baba bakeneye kukirya.

Umurima w'umuceri ukikujwe hakurya n'ibiti biteye igomwe bisa n'urwatsi rutoto wagendewe n'abaganga b'ibitegwa bambaye impuzu zisa n'umuhondo bafise ibidumi kumugongo bariko batera umuti muruwo murima w'umuceri.

Ikibanza co kwororeramwo amafi, gifise amazi akwiye. Hakurya yaho hariho ibiti bitanga akayaga keza, bituma amafi ahema neza.

Ifi ishobora kuba ikiri nzima iryamye ku mbaho hafi n'ikiyaga, bishoboka ko abarovyi ariho bagiheza kuyiroba, ifi n'ikiribwa gikunzwe cane aho benshi bakirya gitetse; abandi bakakirya gikaranze; abandi bakakirya cokeje.

Ku isahani hariko ikifi itetse neza, ni ikiribwa gikunzwe n’abantu benshi aho bamwe bakirisha ubugari, abandi bakakirisha umuceri, abandi bakayirya ari yo nyene.

Ifi ikiri nzima atanigimba cayo nakimwe bakuyeko. Iri kucokezo, aho bariko barayotsa, iruhande rwayo hakaba hari indimu. Isize neza aho benshi bayikunda yokeje bakayikoza ubuswage

Umugabo wumuhinga muvyuburimyi yambaye ingofero yirabura namarori ishati yamaboko maremare eka nipantalo yubururu ariko asuzuma igitegwa cipiripiri gikunzwe cane kw'isi n'abantu benshi bagikoresha cane cane iyohageze gufungura.

Imyumbati yeze neza bahejeje kwimbura, n'igiterwa gikunzwe cane bayirya ari mibisi, abandi bakayiteka yonyene canke bakayivanga n'ibiharage.

Abarimyi babiri baturuka ku mugabane wa Afirika, bahurikiyemwo umwe w'umugore yambaye ishati yera, nuw'umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare itukura, barimye imyungu, yeze, isa neza, eka iteye igomwe.

Igitoki iburyo gisa n'urwatsi rutoto kitarasha, i bubamfu carahiye gihinduka imihwi ikundwa cane n'abantu bose. Eka n'ibikoko bimwe bimwe biyikunda cane nk'inkende ziyirya kenshi.

Inka zisa neza ziryoheye ijisho ziri mwiraro zazo. Ziri mubwoko bwinshi zivanye namabara yazo atandukanye. Imbere yazo hariho abana. Izo nka zikunzwe cane kubwakamaro kazo, aho zimwe zitanga amata izindi zikunzwe cane kubera inyama zazo.

Umurimyi w’umugore afise isuka ahagaze mu murima wiwe, hakurya inyuma yiwe hariho ibitoke bikunzwe kurimwa cane mu Burundi n’ibindi bihugu vyinshi vyo muri Afrika kikaba ari igiterwa gikunzwe cane kuribwa n’abantu batari bake.

Imyumbati banikiye k'uzuba n'igiterwa iyo kimaze kuma neza baca bagisya bakagikuramwo ifu bukabanako iyo fu bayikozako bakayicumbako ubugari ar'ikiribwa gikuzwe cane nabatari bake.

Abarimyi babiri b'abagore bikoreye amasuka ku rutugu bagiye mu mirima kurima, bambaye ibitenge n'udutambaru ku mutwe, umwe yambaye umupira w'imbeho urimwo amabara atukura.

Intore zeze zisa neza zageze kw'isoko abantu benshi barazirya mu kuziteka bazivanga mw'isombe abandi bakazivanga no mu biharage abandi bakunda kuziteka cane cane bakora isosi.

Abarimyi batatu bahurikiyemwo abagabo babiri bambaye utugofero n'umugore umwe yambaye agapira k'irabura n'amabara yera imbere. Bafise umwimbu aho bigaragara y'uko harimwo itomati.

Igitoke kiri m'umurima w'ibitoke ceze neza, kubera uburemere kiba gifise gishinzwe n'ibiti bibiri bigikingira kurwa ngo kigere hasi ntikibore. Kukaba nkako n'iiterwa gikunzwe cane mu Burundi, muri Africa eka no kw'isi hose bagikoresha cane cane mugufungura.

Kwisoko ibiribwa biteye igomwe biriko birahadandarizwa murivyo harimwo:intore ,itomate ,ipiripiri zisa n'urwatsi rubisi, amashu eka nibindi vyishi bitandukanye.

Umurimyi w'icayi yambaye ishati n'akagofero ariko yimbura ico gitegwa gifitiye akamaro ku bantu. Benshi baragikunda. Eka ni igitegwa njabukamazi.

Mu murima w'ibiharage bitarera, abajejwe intwaro biganjemwo abagabo bari mw'isuzuma, abarimyi nabo barabaganiriza bakababwira aho ibikogwa vy'uburimyi bigeze.

Igitegwa c'indimu ceze neza gisa n’urwatsi rubisi gikunzwe cane gukoreshawa nabantu benshi, narirya gifitiye akamaro kanini cane kumagara yabantu gikoreshwa ahanini no kwisi yose.

Umugore w'umurimyi yambaye agapira kagizwe n'amabara yera, n'ayirabura, nigitambaru c'ubururu ku mutwe ahagaze hagati mu murima wiwe agaragaza umwimbu yaronse.

Abarimyi icenda bahurikiyemwo abagore babiri n'abagabo barindwi bari mu murima w'ibigori vyeze neza aho bari mwiyimbura Ibigori n'igiterwa gikunzwe cane n'abatari bake .

Imbuto zikawa yumye Kandi yeze neza iki giterwa ningira akamaro kuko ibihugu bikirima kibizanira amafaranga yagaciro eka n'abantu bayinywa barikunkumura bakavuga ko iryoha cane.

Igiterwa cikaranga ceze benshi bita cane cane ibiyoba. Gifitiye akamaro kanini cane k’ubantu aho ,abandi bangihinguramwo amavuta abandi bakagikoresha ivyo gukinjika n’igiterwa gikuzwe cane kw’isi nabant batari bake.

Ibiharage biri m'ubwoko n'amabara atandukanye aho bimwe ;vyera, ibitukura, ibisa n'umuhondo ivyirabura n'ibindi bifise amabara yivanze, Bikazokorwamwo imbuto bazotera abarimyi mu minsi iri imbere.

Imbuto z'ibigori vyera, zumye neza, ziryoheye ijisho, zibitswe mu dufuka aho bazozitera mu minsi iri imbere, zikazotanga umwimbu w'ibigori w'ingirakamaro ku barimyi n'abantu bose muri rusangi.

Umurima w’amasaka yeze neza bigaragara yuko yaronse imvura ikwiye ukabona ko azokwimburwa mu minsi iri imbere, havanwemwo ifu yo gukora ubuyi canke ubutsima.

Ibiharage vyumye bifise ibara ryirabura eka biranaryoheye ijisho bikoreshwa cane cane mugukinjika ariko bikaba bikundwa cane iyo hageze kubifungura bishobora gukoreshwa kandi n’abarimyi bakazobitera kugira bazoronke umwimbu mwinshi.

Abarimyi bane bari hagati y'Umurima w'umuceri bari mugikorwa co kwimbura Ico giterwa murabo harimwo Umugore umwe yambaye ikanzu isa n'ubururu nagatambaro kumutwe, hakurya hariho Ibiti bisa neza eka biteye igomwe.

Ibiyoba bigabuye mu bwoko bubiri, bimwe bitonoye bibitswe mukabakure kabonerana, ibindi kuruhande bidatonoye bigifise ibishishwa. Nigiterwa gikunzwe cane aho benshi babirya bikaranze, abandi bakabirya bitetse.

Umukenyezi w'umunyafrika, yambaye hasi ijipo yirabura n'impuzu yigitenge hejuru, yicaye kugatebe aho ariko agosora ibiharage mukubitegura neza kugira abiteke. Narirya ari ingira kamaro kumagara yabantu.

Umurima w'amasaka yeze asa neza bigaragara yuko yaronse imvura ikinye agakurikiranwa neza nabarimyi, n'abahinga muvy'ibiterwa, amasaka ningira kamaro kumagara yabantu.

Ibiyoba ni ikiribwa gikunzwe cane, kikaba gifise akamaro kanini ku magara y'abantu, bakirya ugutandukanye, hakaba hariyo n'abandi bagihinguramwo amavuta.

Ibigori bifise amabara atandukanye vyumye ukaba nkako nubwoko budakunda kuboneka kenshi, bufitiye akamaro kanini cane kubuzima bw'abantu.

Mu bubiko bw,ibiterwa imbere yaho higanjemo imiteja isa n'urwatsi rutoto iryoheye ijisho narirya ikunzwe cane n,abantu batari bake iranaryoshe cane.

Abaganga b’ibitungwa bambaye impuzu zisa n’ubururu n’agapfuka munwa, bafise inshinge mu ntoke bariko bavura igitungwa. Kukabankako, abo baganga ni ngira kamaro cane ku bikoko.

Umukenyezi w'umworozi yambaye agapira gafise amabara yera naya tukura n'igitambara ku mutwe, afise akamwemwe ku maso, aho ateruye inyana y'impene imaze amezi ivuka, ahagaze imbere y'inzu.

Umuganga n’umuhinga mu vy’ibitungwa yambaye impuzu yera yagendeye iraro ry’inka aho yaje kuvura inka ayitera urushinge .Iyo nka ifise amabara yera n’ayirabura.

Inkokokazi ziriko zirarisha hanze murugo imwe murizo ifise ibara ryera iyindi ifise ibara rigomba gusa nk'iritukura hamwe niyindi ishaka gusa nk'iyirabura.

Inyoni y’uyumusabi ifise amaguru maremare numunwa ukomeye muremure uyifasha gucakira udukoko dutoduto ,ihagaze kubaho yitengereza hirya nino irondera ico rireza.

Igikere n'igikoko co mw'ishamba kigenda gisimbagurika, gikunda kuba ahantu hari amazi atemvye kikaba cirira cane cane udukoko dutoduto.

Hejuru y'amazi umuswi w'imbata uriko uriyuhagira, izo nyoni zikunda amazi cane ariko abantu benshi barazinuba kubera yuko zigira umwanda mwinshi .

Inyoni y'inuma ihagaze kwibuye hagati mu mazi isa neza ifise amabara atandukanye, eka ateye igomwe, iyi nyoni benshi barayikunda kuko ni ikimenyetso c'amahoro.

Ku giti hejuru, inyoni isa n'umuhondo yubatseyo ivyari bibiri, kimwe kitarahera neza. Niho ziba zikavyayarirayo utwana. Utwo twana mu nyuma, nitwamara kugera mu bigero, natwo turisohora tukagenda gutanguza ubuzima bwatwo.

Igikoko co mwishamba kiri mubwoko bwinkende gikikujwe nivyatsi, kiricaye kukaba nkako kirimubikunzwe cane bihurumbirwa nabantu benshi bituma bagendera cane amashamba bikinjiriza amafranga atari make mubihugu bimwe bimwe vyo muri africa.

Ni mwijoro agakoko gashaka gusa nakayabu gafise umurizo muremure, gafise amabara atandukanye amatwi yako yahagaze aho karaba ni hakurya.